N'omushaija nomushaho nindeeba akwitse esimu ajwaire ebirikwera akwatiise emokono ebiri ayemereire aho

Nindeeba motoka zoona zaayerundana nindeebamu empango nindeebamu enkye nindeebamu abantu boona barimu omwe nibetoroora nindeebamu emitaka

Nindeeba koraasi eriho emotoka, eriho abaserikare, ndeebaho enju, ndeebaho ekikaari kiriho ebyoma, ndeebaho emotoka omunda omu kikaari, ndeebaho orwigi

Nindeeba enjojo eyemeriire eri omu binyatsi nindeeba neeshushana nkaitaka eine amaino maringwa eine akaako ndeebaho ebinyatsi

Ogu nomushaiha naayosya enyama, ayine ekigiiko kyokuzikwatisa, ezimwe zahiire ezindi tizikahire zikyirya aha rubaju, ayemerire nindeeba omukazi aha rubaju rwe

Ogwe n'omudara nindebamu enanansi nindebamu ebyozi nindebamu abantu nindebamu emicungwa nindebamu obuju nindebamu ebiti nindebamu obwapa

Nindeeba omutsyo ndebaho vakedo ndebaho enyaanya ndebaho amahuri abiri ndebaho ebitosha ndebaho obutunguru obw'amapapa ndebaho n'amapapa ga doodo.

Nindeeba abashaija babiri bari aha maato ndeebaho maato ashatu gakomereho ebiti bajwaire ebikofiira nindeeba omwe ajwaire butusi bari mu maato gaabo bashutami

Enjubu ezi n'enjubu itano ziri omu maizi ziine ebyana byayo ziriyo nizooga amaizi mu nyanja enjubu ziine emitwe mihango

Nindeeba omudaara gurimu ebyozi n'obutebe, ndeebamu abakazi ndeebamu eminekye ndeebamu evakedo ndeebamu emiyembe ndeebamu enyanya nindebamu gonje

Nindeeba hariho ekibira ky'emiti ndeeba abantu abamwe bashuutamire ahansi abandi bamerire nindeebamu emotooka ndeeba baine emiba y'emikorogonto

Nindeeba ebishushani by'amato gari aha nyanja nindeebamu eryato erimwe riri omu maizi agandi gari aha nkungu ndeebaho abashaija babiri ndeebamu ebishaaru omu nyanja ebinyaatsi bya kinyaatsi.

Nindeeba omukazi ari omu mwani ndeebamu ogwa kinyaatsi ndeebamu omwani ogwahisiize ogurikutukura ndeebamu ogutakahisize ogwa kinyaatsi ndeeba omukazi asinikyire amaino

Nindebaho ekiturera nikishuka itaka ekindi nikishara oruguuto nindebaho nibakoraho oruguuto nindeebaho emisiri kuri enyuma nindebayo ebiti bya kinyatsi

Ogwe n'omukazi ari omukatare nindeebamu ebitakuri, ebitekyere ndeebamu obumeeza ndeebamu omukazi ondijo ogwe abyami.

Ezo mbazeta embogo ziri omukishaka ebi n'ebinyantsi ziine obwaana bwazo ziriho zemereire nindebaho ebiti enyuma yazo ebishaka.

Ekishushani ekyo nikyoreka ekishushani ky'omwishiki akwitse ebitabo ariyo nayirukanga naruga aheishomero nindeebayo ebiti ndeeba arikusayunga omukishayi.

Ekishushani ekyo nekishushani ky'ebicoori biri omumusiri enyuma yabyo hariyo ebiti ndeebayo ebicu ndeeba byoona ebicoori bitereire.

Oruguuto nindeeba ruzitiriize ekikaari kyamabaati gakinyaatsi, nindeeba oruguuto omu rubaju, nindeebaho obuju aha rubaju rw'enguuto ndeebaho enju ya kanyina omukikaari.

Nindeeba enjoki zerundaine ziri omu bicweka bibiiri ndeebamu ebimuri ndeebamu kara ya kinyaatsi ndeebaho

Ndeeba emotoka epakyire enkoko ndeebaho abantu ndeebaho emotoka omu maisho ga ey'enkoko ndeebayo omwe agiri enyuma na nideebamu enkoko omu motoka ezizitirirwe obutimba

Nindeeba abantu bari ahamwaro nindeebaho eryato abandi bari aho bayerundana eruguru banyuramu akatimba ndeeba amaizi, ndeeba orushozi ndeeba itaka.

Nindeeba omushaija aine ebitookye aha gaari nindeeba abandi bamukurateire bari omu rugundo nindeeba emotooka ndeeba ebizimbe, ndeeba ebikondo by'amashanyaarazi nindeebamu abantu ndeebamu ekitimba